<clears throat> bandiraɓe tedduɓe hettotoɓe radio communautaire mo Podor 90 POINT 7 ko ballal Allah e welede mum en garti jamma hande o gaam yuɓɓinde yewtere nde gowno ɗen yuɓɓinde so tawi oɗo saaha heedi woni yewtere men nde innirɗen ndeema e gaynaka jamma hannde o wonani en to kaɓirɗe to ko cukalel laaɓa juuɗe ceerno Djiby Sy to yeeso halirde to ko musidɗo moon almudo moon ceerno Ibrihima Ba en garti e jamma hannde o ma jaafoɗon eɗen ɗeeɓi durmede seeɗa en garti e jamma hannde o gaam yuɓɓinde yewtere nde mbaɗanno ɗen e ɗiɗo sahaji foof hannde noon musidɗo men Salif baydal nani e haaju goɗɗo mo ganduɗa ko haaju leeñol ngol ɗum saabi o dañani arde wallidirde e men jamma hannde o eɗen jetta dendagal hettiyankoɓe radio communautaire mo Podor sababude kadi en jafnima ɗum no fewi saabu ɗiɗo dumunnaji waɗi dumunnaji kewɗi ɗi ganduɗa ɗiɗo ni eɗen mbasa joddade e mabɓe kono wonani e saagoji men ko ko hajuji ɗi tan mbayi noon kadi ko sahaji ɗi gooni gossodiriji ɗum noon eɓe jaafo en no fewi no fewi no fewi no fewi e saahaji ɗi bayrodirɗen ɗi jamma hande o no mbiɗen ni engarti gaam yuɓɓinde yewtere nde kadi e fannu mo ganduɗa ko fannu mo jiɗɗen ko hello ngo jiɗɗen udditde caggal nde kalɗen ko hewi e e joole joole ɗe ganduɗa ɗeɗo ni ne gooni e guykaji jawɗele gasani tonggaki taw kono noon ene yiiɗi uddide kadi hello ngo ganduɗa fayi koye jeygu ko ndeemeten ko guila e soble ha e faayi e ko nandi hen e sewo sewoji goɗɗi ɗi ko wayno tamate en batayse en kanje en e jahatu en e dendagal ko ganduɗa koɗo ni ne yalta e ndeema maaro en e ko nandi hen ko ganduɗa ko ɗo ni koye ndeema yaltata kadi e koye jeygu ɗum fayi ɗum eɗen jiiɗi uddidde ngoɗon hello goon hello noon sen uddidti ɗum mbiɗa andi ma ko heewi yewte hen ko faati o holno jeygu ngu jogori sifirade hitande hkka nde holko miija hen e holno enen e koye men no jiɗɗen ɗum siforo monikala ɗo wawi addude hen ballal muɗum sababude miijede eɗen gandi laamu ngu joddinoma e remoɓe ɓe tonguidi ɓe jaggodirino wonde yo jeygu soble gummotoɗe caggal leydi yo dartine caggal nogas e jeenayi lewru janvier maydu ɗo ndu ha capanɗe tati e goho lewru août woni soble pootani nande e leydi ndi kono noon en mbaɗat hen min ɓilat hen kono kono noon en jii e ɗeɗo balɗe ya gartaji keewi e yidde nannude soble e leydi ndi ɓe mbi sababu mabɓe sababude ɗum ɗon ko woni ko e leydi ndi wawa yonde tawde soble ndeemate ɗe ɗe cuuwa ɓendude beela ko ɗum gongua ɗum ko namdal ko onon jogori jabade saabu ko onon gooni remoɓe caggal nde jayɗen jillu e nder guese kewɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo ni en visite ɗumen en tawi ni soble gasaɗe ne loowa e sakuji ene jeeya en jii ɗe ganduɗa ɗe ɗo ni ko gaccuɗe ndiyam joni woni koye asede en jii ko heewi ko nandi e ɗum ɗon <clears throat> kono noon ɓe mbi soble keewani e leydi ndi alay saago soble goɗɗe itte e soble jagganoɗe ɗe wooda ko ɗacca naati e leydi ndi kono noon so tawi wonino namdal namdal wonata caggal nde dartina nde holko saabi soble gaari ha jetti ɗo e nder leydi Sénégal holtoɗe paano holko addunoɗe e holkoɗe jaayata ɗum ko namdal ene gaasa jabuwol ngol ko toon e moon ummoto wonande ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni ko onon gooni yeeyoɓe ittoɓe soble caggal leydi ene gasa namdal ngal so jabuwol mum taw ko toon ummoto ɗum noon no mbiɗen ni ko hunde nde ganduɗa nde ɗo ni ne anni remoɓe kadi en teskitima enen palol dande maayo walla ɓurɓe wonde banggue funnague e palol dande mayo ngol en teskima ko enen ɓuuri lorade e dendagal hitande foof so tawi wiyama soble dartinama caggal leydi ene famɗi ene so tawi en meeɗi vum tinde ne wayri so tawi en meɗi ɗum andude ne wayri wadde holno mbatten ha mbatten ɗum anddude nden darde ko darde men enen foof ko darde dendagal mo ganduɗa oɗo ni aɗa woni ɗo e palol dande maayo wulango jamma ɗaccittake e goto woto sikku kañum e darde mum tan ne wawi ɗum reglude walla ne wawi ɗum safrude woto goto sikku wasde ɗum arde nde hatta ko waɗata ko wadde ala cikkuɗo o so arani wonko ala ko bonnata yo ar so arani wonko bonnata cikkuɗo o kañum tan goto ne footi wawde yo andu kanko tan goto o wawa alay saago yimɓe juuɗe ɗiɗi coɗodira nde laaɓa ɗum noon feere nde ko feere men gooƴa o ko gooƴa men saabu ko enen gooni remɓeɓe enen gandi waɗi gasi puɗɗiɗo ɗaccude ndiyam kono noon eɗen jiiɗi noon e nder ɗum ɗon foof e waade noon kono eɗen jiiɗi yimɓeɓene yooɓe tinno ɓe ƴeewa sobleɗe ɓe gacca ɗe ɓenda nden jeygu majje ɓuurata wonde jeeygu daariɗo nden jeygu majje ɓuurata wonde jeygu celluɗo ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni ɓendini en jii guese ɗe ganduɗa ɗe ɗo ni ɗe ɓendi ɗe gacci ndiyam kono yo joomumen mbad feere no guittiri ɗum nawa ɗum e jeeheɗe gaam hollirde wonde enen en ngakkaka soble wonde ko mbino ɗen ko mayirɗe lewru février soble ene pooti hewde e nder leydi Sénégal ko gonga nde tawno en kaldzno ɗum sikki kaldunoɗen ɗum ko yenanede kono noon heɗotoɓeɓe walla mbaiyen joɗiɓeɓe toon to bureau oji to walla joɗiɓeɓe to jeyirɗe to kañumen jaggui ko kalten ko mataw ko funti funere walla ko kalten ko ko gooƴaji men tan e yidde yo soble manque u beele so tawi en gaari jeere weela ala kalɗen koko ganduɗen kalɗen koko <hesitation> ganduɗen kalɗen koko jenaneɗen wono ko cikku ɗen ɗum noon mbiɗa andi tawde jabuwol ngol ummorto koye noddiyankoɓeɓe walla ummorto koye heɗiyankoɓeɓe en mbiyat ceerno Djiby yo ɓamtan en sawto o seeɗa haademen artude e ɓoggol gol gaam wawde uddidde ɓoggol ngol musibɓe mbawa yettade

golle ma jooɗi peewi cukalel laaɓa juuɗe mbiɗen kalmo ganduɗa ne yiiɗi addude ballal mum e yewtere nde waɗata ko 88 628 00 01 capanɗe jeetati e jeetati mbaɗa temedde jeegom e nogas e jeetati mbaɗa ɓoolum laabi tati mbaɗa gotel ko natta gadda ballal ma e yewtere nde gaam mbawen famde tiguiri rigui holɗo darde men footi darade hol darde nde poɗɗen darade enen ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni ko en reemoɓe caggal nde tinɗen ndeema men ɓendi holno batten ha ittiren ɗum no poɗɗen ɗum ittirde ene ñaago musibɓeɓe tan ma en noddu ɗo ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni ko kañumen gooni halfinaɓe e to banggue on ɗon to pelle meɗen gardiɗe banggue ndeema ko wayno IPOS e ko nandi hen maaɓe gar ɗo ɓe kaalana men heɓɓoje ɗeeɓe joogui e miijoji ɗiiɓe joogui e jeygu hikka ngu e jeeheɗe holnoɓe miijori ene footi yaarude no footi yarude ni caggal nde teskiɗen waɗi caɗele bannoɗe e jeehe ɗe hitande men ɓennude nde mbeɗa andi ma en gartu hen ne gaasa taw yimɓeɓe e koye muɗumen namde muɗumen ma gaar hen kono noon enen jiiɗi kamɓe ɓe gaara tigui ɓe ɓuura wawde laɓɓinande en ko heewi e ko ganduɗa koɗo ni keewino e ya hitande yawtude nde e hol eɓɓoji ɓurɗi laabde e ko keewi bisimillama musidɗo <noise> musidɗo o ɓoccitima en ɗaɓɓirimo yafuya so tawi o wawino artude gaam o addana en ballal makko ko ɗum ɓurɗen hatojinde e yewtere nde ɗum noon musidɗo o en jafnimomo no fewi no fewi no fewi <hesitation> mbiɗa sikki so tawi o wawino artude nden ma en tinanno tigui ma en paam ko yiiɗi halde ko enenne gadden hen so tawi wonko pamɗen hen so tawi ala ko pamɗen hen namdal ngal won namdal rendogo kala kala mo ganduɗa oɗo ni ne huufi radio mum gaam wawa addude hen ballal muɗum ɗum noon mbiɗen ko enen pooti bismade ɗo ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni ko kañumen gooni IPOS fedde nde ganduɗa ko kañum woni interprofession de l' oignon au sénégal caatal département de Podor ma en bimoɓe ɗo gaam wawde yewtidde e mabɓe e joole joole ɗe ganduɗe ɗe ɗo ni jooli caɗele bannoɗe holɗo yarate eɓɓoji hikka ɗi holno lelnira e usine ma ganduɗa ina jogori darnede e département de Podor taw usine o ko soble sodata ne waɗa ɗumen condi ene footi darnede ɗo usine mo ganduɗa ko usine mawɗo saabu ɓe mb ɓe cohli ha bisimillama musidɗo aleyna wa aleykum wa rahmatullah bsimilla alahamdulillah eskey hol musidɗo bisimilla hol musidɗo Amadou Diallo Salde Fanaye ka ndeemowo bisimilla ma hewani e jalluɓe de

noon tigui

ene kecciɗiɗi ɓees ɓees noon tigui

noon tigui

wallahi

noon tigui

noon tigui

wallahi

noon tigui

noon tigui

noon tigui

noon tigui

hewani hewani e Dialluɓe hoore hisde hisde waade no hoore ma nde hewani e kooye Dialluɓe <laughs>

noon tigui wallahi wallahi wallahi minen ɓuuri weltade amine ya rabbal alamina seydi Diallo wa rahamatullahi taalahi wa barkatu hu en jetti musidɗo Amadou Diallo en juurimomo en jettimo no fewi no fewi no fewi no fewi e hoore makko hisde nde wi kooye Dialluɓe taw noon ko ñamoɓe kooye ɗe kewani hisde kono kanko mbiɗa andi ko Diallo Diallo kono o wona ñaamowo hoore elle saabu hoore nde no wayi hisde ni machallah en calminimo en juurimomo en beltinimomo no fewi no fewi no fewi o haali ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo nigueɗe so tawi en beelanoma ni kanƴe tan ne mbawi wonde lowdi yewtere meɗen yimɓeɓe jewta e nder ko haali ko kanko musidɗo men Amadaou Diallo en nani ko haali ko holno mbatten ha golle ɗe moƴƴa golle ɗe so moƴƴirta woni ndeemowo oyo andu ko liggoto ko wona kanko tan wona hoore makko tan o ligganto tawde ko jeere o nawata ko remoɓe foof o woni daroggal muɗumen so naawi jeere ko moƴƴani tan ko reemoɓe foof mbiyete ko jogui ko moƴƴani sikki mataw yimɓe nani tigui rigui ceerno o ko Amadou Diallo haali ko wadde so tawi o nawi jeere ko booni hannkadi wonata kala gadduɗo soble jeere wiite mbeete wona soble mbar wayani no soble naggam ɗe de hankkadi hay jinnoɗo bonnidde foof ma daañ lawol ɗo reewi wawa bonnude jeygu meɗen wawa bonnude sobleɗe wawa bonnude qiima soble ɗe taw rewri ɗum koye mo ganduɗa oɗo ni addi ko moƴƴani e jeere wadde tinnoɗen kala mona nawa jeere no wiini <clears throat> ɗum enen fof mbiɗen yo yimɓeɓe gaccu sobleɗe ɗe ɓenda yooɓe gaccu sobleɗe ɓenda seeɓe gacci ɗe ɓendi valeur majje ɓeydo enen teski hikka mbeɗa sikki * so tawi caatal IPOS ngal ari ma ɓuur laɓɓinde ko jiɗɗen joopade ko woni ene gaasa ɗo nde wonata balɗe sappo hakkude ɗo e balɗe sappo ne footi wonde commerçant ji sodoɓe soble walla sodnoɓe soble rawande ɓe woni ittoɓe soble caggal leydi ɓe ɓe pooti arde ɗo ɓe garda e laamu ngu ɓe mbaɗa contrat ji hakkude mabɓe e jeehe sobleɗe jeere foof ɓe signé dira e mum contrat momin cood e maɗa fodde ha saabu naggam e tonnes uji foode ha saabu naggam e camion ngaji soble momin cood ɗum e soble ma taw ko pesaɗe ɗum so tawi waɗi ma woon gartam mawɗam maɗam mawɗam wonande remoɓe ma woon ma woon gartam mawɗam mawɗam wonande ɓe ganduɗaɓe ni ko kañumen gooni joom en soble bisimillama musidɗo
salamale kum
wa aleykumu salam
alo Ibrahima Ba
eyyi bisimilla
aɗa selli
mawɗum kayi
an e wayrede
oto jaam wayru en
a heptini
an
a heptini kam
ala joni min hay goto mi anda
<laughs> ko min min Houléye Demba
seydi Ba
jaam woni toon
cikkannomi aɗa joogui goɗɗm
<laughs> jaam woni
no mbaɗɗa e tampere
jaam ɓoolo kay
jaam woni Alahamdulillahi
<hesitation> no cuddiɗo o wawɗi
mawɗum yettude Allah cuddiɗo
jaam woni toon o saaha
mawɗum yettude Allah
an ɗo gonnoɗa
min eyyi hajuji ɗi mbayi noon tan mi ɗanninomo seeɗa kono mi arti e mbawɗe Allah
an a salminama noon Ba
no Sadio waɗi
mawɗum selli
jaam woni
jaam ɓoolo kayi
alahamdulillahi
jaam ɓoolo
jaam nanɗa Nioute
barikalla
aɗa waalo walla aɗana Nioute
min mbiɗomi waalo kayi
an jaam nanɗa toon
jaam ɓoolo ko mawɗum
mawɗum alahamdulilla machallah
eyyi mi salminimon mi juurima
a jarama mi salminima mi salmini Mbanthia naaɓe mi salmini Niangua naaɓe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
a jarama seydi Ba <noise> a jarama o ko banimen debbo Houleye Demba seydi Ba o ko joom suudu mawɗo men Sadio Koylel en calminiɓe en calmini galle o kala en calmini sukaɓeɓe e suddiɓeɓe noon calminirten musidɗo men Hadji kañumne en calminiɓe toon to wuuro meɗen Nioute en mbiɓe kamɓe kala yo jaam hiire mabɓe nde tawno enen gandi so oɗo saaha heedi hakkillaji mabɓe foof ne ketti e heeɗade radio ngo ɗum noon yo jaam hiire mabɓe no mbiɗen ni musidɗo men Amadou Diallo o addi ko heewi e yewtere nde hayso tawi konguɗiɗi ɗi goona kewɗi no fewi kono so tawi a serdi konguɗiɗi a tawat ko ɗum yewtere tigui ko yewtere timmude o tonggui ɗon o waɗi ɗum e lamsanɗe ɗum o addani bandiraɓe Allah jarama o jarama o tinnima no fewi no fewi no fewi e kalgol makko ngol mbiɗen so tawi contrat ji ɗinɗon mbaɗama ma jeehe ɗe guur ma yimɓeɓe daañ hen ko pooti ko henn dañje wadde noon tawde ɗum ɗon ina miija ko hunde nde ganduɗa nde ɗo ni arore ɗo e balɗe sappo haade sobleɗe gasnude ɓendude ɗum noon hankkadi jarani eɗen keeño no musidɗo Amadou Diallo wi joni ni goppen sobleɗe ɓenda o wii woon ɗo yii hande ne gaasi soble ina nawi jeere kono ɗen kam omo andi so tawi ko noon yimɓeɓe foof jogori asrude ko jogori ko yaade jogorani wadde fayida walla jogorani moƴƴude ɗum noon mbiyen yimɓeɓe yooɓe tinno mbasa heeñade ɓe gacca sobleɗe ɓenda so tawi sobleɗe ɓendi sa yeeyi ma daañ hen ko ganduɗa koɗo ni ɗum woni arsugue ma nde tawno jeere hay goto nawata toon ko wona arsugue muɗum <clears throat> hay goto nawata jeeyani ko keeñiɗa ko foof ko arsugue ma o tan ƴettata ko lelɗa ko foof arsugue ma o hay goto nawata ɗum an tan nawata arsugue ma ɗum noon jarani ko eɗen keeño tawde neɗɗo o neɗɗo foof ne jogui ko jeeyi ko jeeyi ko ɗum tan ƴettata yo neɗɗo foof faade arsugue muɗum goppen sobleɗe ɓenda ille men mbaasa bonde beela ko jidɗen wadde ko beeal ma ɗum waayi no footi ni waade so tawi Allah jaaɓi ɗum noon mbiyen musidɗo o yo ɓamtan en sawto o haade musibɓe yettade e ɓoggol ngol

musidɗo Djiby golle ma jooɗi peewi en jetti musibɓe men Djiby Sy e golle jodɗe ɗe o woni e wadde gollade ɗe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 nde tawno eɗen gandi yewtere nde ko yewtere men ko yewtere moon ko yewtere nde ganduɗa haaloɓe Pulaar mbi wuulango jamma ɗaccittake e goto moni kala yo addu hen ballal muɗum mbiɗen ko jeeygu men hikka ko ɗum gonɗen e heblanade nde tawno eɗen gandi ndeema ka wonɗo heeɓi kadi moƴƴi ko heblane guila yettaki ɗo footi ɗo yettade foof kadi yettade e caɗele walla ko nandi hen ɗum yimɓeɓe ƴeewa peeje ɗe mbaɗata ha paalo ɗum ɗon caggal nde ganduɗen no mbiɗen ni soble e oɗo saaha koko dartina ha soble ɗe ganduɗa ko kañum en gooni ndeemaɗe e leydi ndi mbawa jarde ne ittata noon no mbiɗen joni ni en nani wonde caɗele ne mbaɗi hen sababude laamu ngu no miijo woppide commerçant ji ɗi nanna e leydi ndi soble no foti foof ɓe kaala haala ujunnaje sappo tonnes ɓe mbi ujunnaje sappo e ɗiɗi ujunere tonnes ɗum footi nadde foof e waade noon ittata en remoɓeɓe enen pooti ɓeydade jaggodirde enen pooti ɓeydade yewtidde e nder ko ganduɗa koɗo ni ɗum woni ko ndendu ɗen ha so tawi jeygu ngu fudɗima taw ina reewa e lawol taw lawol ngol ko lawol pewgol sababude eɗen gandi so tawi sobleɗe peesama ko gartam mawɗam wonande remoɓe nde tawno no jeyranno ɗen ni ko ɗeeɓani woɗɗude sañje cekke tan ne gosto baahe huuɗo kono peese ɗe rawane kalmo ganduɗa oɗoni Allah newnanima a peesi hen won gartam ɗam jiiɗa hen kono noon kadi eɗen jii hen caɗele e jeeha ɗe ganduɗa ɗeeɗo ni haaɗo gonɗen ɗo ina deewa kalis e yeeyoɓe yani commerçant ji ɗi ne jooguiniɓe kalisaji ɗe ganduɗa ɗiɗo ni hewɓe ne ɗum uddi kooye muɗumen ha ni ko ɗum saabi hikka hewɓe ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni ne ɗaminino yaade campagne wponko tardini ɗumen e yaade campagne kono noon ko wasde nde hebde kaake muɗumen kadi ne jeeya hen wasde nde hebde ko ponno hebde ko ene jeeya e ko jagguiɗumen ha campagne muɗumen o waasi rewde lawol ɗum noon foof ko hundeji ɗi ganduɗa ma en uddidɗo hello yewtere majjum gaam ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni ko kañumen coccodirno e ɗen golle gara ittana yimɓe kumpa moni kala anda holto daari e ko ganduɗa ko ɗo ni ko kañum woni majjere nde ganduɗa nde ɗo ni ene majjiri rewoɓe mo ganduɗa ɓeeɗo ni rawade golle muɗumen kewɗe tardi hen te holno watte ha ɗen ɗon golle mbawa yaade ɗum noon en mbiyat yimɓeɓe yooɓe gaddu ballal mabɓe e yewtere nde yooɓe gandu ballal mabɓe e ko ganduɗa ko ɗɗo ni ko ɗum wooni ko gonɗen e wadde ko gaam golle ɗe mbawa rewde ɗo ganuɗa koni ɗum woni lawol ngol ganduɗa ko lawol pewgol ɗum noon ko hunde nde ganduɗa enen kala goto e men kala ene joogui hen ko footi wadde ndemowo o ne jogui hen ko footi wadde commerçant o ne joogui hen ko footi wadde laamu ngu ne joogui hen ko footi wadde monikala so tawi darima e darde nde footi nde darade tan lawol ngol footi udditade so lawol ngol udditima nafoore nde ne footi yettade yimɓeɓe kala kono noon moni kala yo tinno ummo daaro wonto hay goto yaawo hoore muɗum woto hay goto yaawo ko haalata woto hay goto yaawo ko waɗata goto kala ɗo keɗɗa so tawi a daarima tan wasta ko nafɗa leeñol ngol wasta ko nafɗa <hesitation> rendogo nde tawno rendo saali tan ko jaaɗo foof mbiyen ɗum gaccemo o yaaha jaaɗo foof gaccemo o yaaha haaloɓe Pulaar mbiyata sinno ko musidɗo Amadou Abdourahmane Pam ɓe keewi wiide kamɓe fedde mawnirta jaaɗo foof gaccemo o yaaha ɗum mawninta fedde ɗum noon enenne ko ɗum mbiɗen neɗɗo foof mbiɗo ni yimɓeɓe ɓe usta ko ganduɗa ko heewi e ko watte neɗɗo o wiitide komin jeeyi kakam neɗɗo min jeeyi kakam ɗum ko hunde nde ganduɗa ko hunde hulɓinide e rendo kala ko ganduɗa koɗoni koko yaahata jeere goto jeeyani jeeyi ɗum ko jeere jeer ko yimɓe foof ndendi wadde kala ko gadduɗa jeere ko an yimɓe foof ndendi ene miija yo yimɓeɓe jaaru jeere nde no pooti ni yaarude kadi ina footi wonde kala mo ganduɗa oɗo ni aɗa yiiɗi yaade taw bisimilla musidɗo <crosstalk>
alo mbaɗɗa
salamu aleykum
mbaɗɗon tampere
bisimilla ma mahalla
ceerno Ibrahima mbaɗɗon tampere
mawɗum kayi
<hesitation> mbɗɗon e ligguey
mawɗum hooli musidɗo
o de ko Salif Paté Salif Paté Figgua
Salif Paté Figgua bisimillama
eyyi
bisimilla
<crosstalk> han
bisimilla ma e yewtere nde
eyyi ko affaire toɓɓere nde kalɗa nde hooɗe poɗɗen yontude haalede tawi ko saaha mayre hakkadi yonti kono enen eɗen metti wallude <clears throat> par ce que so tawi neɗɗo taaƴi soble kañum an siwi an a taaƴi soble ene wooya a wii an a wii sa woynani ɗum woyne woynuma soko woynanima ma woynu coɗɗo o ɗum ɗon noon ala gartam e meɗen enen ko enen tan bonnata golle men ha <smacks lips> hay goto bonnani en <smacks lips> enen bonnanta kooyemen duttoɗen kadi eɗen gooya
noon tigui
bonnanan hoorema ha paara ha gayna duttoɗa aɗa soowa kono si yimɓeɓe muuñi hen muñani sobleɗe ha wattu mumen yooni neɗɗo o heeɓat arsugue mum tan
wallahi

guila jibinaɗa koko ɓeeta e ma
sa yaawi ko ɗum tan daañata sa yeeñima ko ɗum tan dañata
noon tigui
eyyi haaloɓe Pulaar mbima kala mo heppe arsugue muɗum goona gujjo neɗɗo footani heppude arsugue muɗum footi kalko aɗa liigo liggoroɗa ɗum ligguey yo yoot kam yo naftu ɗo fayito
wallahi
<coughs> eyyi so tawi liggortoɗa ko nafan woto naftu ɗo fayito ɗum ala ko fewnanta men
ala wallahi
kono mami tooñ noon <smacks lips> kono coxeur uji ɗi ballani <smacks lips> gonmi koye toñde kono coxeur uji men ɗi ballani ala ɓe mballani
mbiɗa ko
min wii coxeur uji ɗi mballani
<hesitation> nooɓe ponno wadde
ebe si so soodi ko moƴ soodi ko moƴƴani <clears throat> woon * <smacks lips> a soodi ɗum a naawi <smacks lips> a yeeyi ɗum neɗɗo <smacks lips> a heeɓi kalis o a ñaami ko wonno ano ko dañoyɗa hen ko kañum dañoyta hen * batte gollal ngal moƴƴa fewda mi daaña hen ko pooti dañje hen ko

amine amine

yo Allah yobmon tampere moon
amine amine amine a
a jarama min beltima <clears throat>
yo Allah weltin en
eyyi wona kooye tampanten de tampanten ko leeñol ngol
eskey a jarama min beltima
sinno neɗɗo ko hoore mum tan tampinanno <smacks lips>
eskey
kono mbaaye no moƴƴi <smacks lips> liggoɗe ko moƴƴi nafameɗen <smacks lips> ɗum wona kalowo o nafata nafata ko an <laughs> saabu sa soñi guesama o kalowo a rokkata ɗum hen hay mbuɗu
eskey
kono noon an ko liggotoɗako ko ha nafma so ko naafima tan nafat leeñol ngol
wallahi
baalal ngal tant que tan eɗen deewi hen haaɓama haaɓama haaɓama ha ari ha ɗo <smacks lips> yo tinno mballa yimɓe
noon tigui
wona ne mballa yimɓe ne mballa kooye mumen
noon tigui
walla
<hesitation> <hesitation> aah musidɗam Salif Paté o ɓoccitima kono en ɗaɓɓirimo yafuya en jettimo no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi kaddi jettore en jettimo ɗum kanko musidɗo men Salif enen gandi vraiment ko haali ko ɗo ko haalullaji jurminiɗi ko haalullaji gonɗuɗi ko haalullaji kewɗi fayida en jettimo no fewi no fewi no fewi no fewi wootoɓe cikku minen ko minen gooni e wallude ala ko kamɓe hayi noddoɓeɓe ko kamɓe gooni e wallude minen min jooɗiɗo tan minen minen ballita kono ko kamɓe noddoɓeɓe ɓe kaala haalullaji mbaɗi ni yooɓe gandu ko kamɓe gooni e wallude leeñol ngol ko kamɓe gooni e wallude rendo ngo ko kamɓe gooni e wallude ko yimɓeɓe jahata en nani ko musidɗo o haali ko haalullaji ɗi no mbayi sañade ni nooɗi mbayi yurminade ni monikala ne footi wattu hen hakkille muɗum so tawi no wii joni ni sa heppi arsugue ma tan ene gasa goona gujjo saabu so tawi gujjo wujji dandi tan ko arsugue mum wonno koko heppi tan dañi hen bakkat ɗum noon mbiyen musidɗo yimɓeɓe yooɓe tinno ɓe mballa kooye mabɓe ɓe mballa en ɓe o wii ɓe kadi ko banggue coxeur min cikkanomi woni coxeur ko neɗɗo mo gandiuɗa ine ɓiili hakkude codowo e jeeyowo min mi wona min mi wona commerçant komi komi komi gadduɗo bagasalam kanko coxeur o omo andi codowo o wiiyami bagage ma o mbeɗa wawi yiyandema codowo o walla joomum ha yeeya bagage o so walli ɗum ha yeeyoyi bagage o <clears throat> ittanamo hen arsugue makko mo walli o ha soodi ne ittanamo hen arsugue makko oɗo wiite coxeur kon so tawi ko jaahowo tawa bagage ma ne jooɗi a anda ko keewi e aduna o sac ne jaara ujunere e temedde joyyi ara wiima min noon mbiɗa wawi hellade bagage ma o ujunere suuɗa temedde jooyi ɗe gaam sa yeeyi yaaha kañumne yaaha waɗoya laggu laggu yeeya yeeya goɗɗo heeɓa toon kaliss ujunere e temedde jooyi addanma ujunere ma naawa ko heddi ko on wona coxeur wiyete ɗum wona ɗum woni coxeur agal ɗum ko ngal coxeur agal wona ɗum ngal coxeur yimɓe kalata kalata coxeur ko neɗɗo mo ganduɗa ene walla saabu coxeur aji wiiteɓe ko coxeur aji wonɓeɓe e garage uji ɗi a arta taw garage o footi yooɓede ko passe temedde nayyi wiima ko temedde jeegom jooɓata sa tawi a totti ɗum temedde jeegom itta temedde ɗiɗi ɗe totta chauffeur temedde nayyi watta ɗum haalantuma koko woodi ko passe normal o ko ɗum haalantuma so tawi wonko joguiɗa goɗɗum kene wiiya halantuma ko ko woodi ko ko ɗum kadi ko woodi ko ko haalanma ko ko ɗum kadi haldata e chauffeur o so chauffeur o haljiti noon itta tampere makko wiyamo daah so yeeyi ne ɓuɓanamo annenne so tawi a weltima e makko itta hunde mnbiyamo daah ɗum ne ɓuɓanamo kono ko heddi ko wona bisimilla ma musidɗo mataw musidɗo o yettaki ko heddi ko wona coxeur agal wiite ɗum ko jumloŋagal wiyete on ko truand wiyete mo ganduɗa oɗo ni udditta yaani wirnitta hakkude codowo o e jeeyowo o o haldata koye codowo o e ko haldata ko e jeeyowo o ko haalullaji ɗi ko haalullaji ɗiɗi oɗo wona coxeur wiyete sinno ko joguiɗo kaliss makko tan o ari o soodi o nawi omo yeeyoya bagage makko on ko banabana wiyete on wona coxeur kadi wiyete so ari o tawima aɗa jogui bagage aɗa yeeya omo andi wonɗo bagage oɗo sohla kanko o ari o wiima min noon garmi ko yidde jeeyami ko joogui ɗa ko kaldu ɗon nandirɗon ittuɗa o itti seeɗa ma o tottu ma kanko o ƴetti bagage makko o yeeyi hayso ɗon e diggueyto tan goɗɗo ari yooɓimo ko ɓuuri ko jobnoɗa ko yobnoma ko o yeeyi ɗum ɗum <hesitation> bakkat ala hen haydara alanama hen kono noon on kadi wona coxeur wiite o wiite ko banabana coxeur kañum sodani wona kañum sodata ko goɗɗo sodata kanko woni bebtino hakkude jeeyowo e coodowo kanko andi ɗo sodoɓe gooni kanko andi ɗo yeeyoɓe gooni o walla sodoɓeɓe ha mbawa yettade e yeeyoɓe ɓe jeygu ɓiilo hakkude mabɓe ɓe jeeyodira o daña hen hunde ɗum wiyete coxeur ko heddi ko ɗum wona coxeur wiyete jomum wiyata <hesitation> kañum andi hol inde jogori innirede kono en jaltinat hen coxeur kam mbeɗa andi hande prix soble jarata ko sac ujunere e temennayyi ɗum jarata Ɓuuɓe ɗum jarata Thily ɗum jarata Guiya ɗum jarata banggueji goɗɗi <clears throat> mi ara <hesitation> ndeemɗo guesa muɗum ha sooñi mbaɗo no musidɗam Sewdu Dia tinani ko keewi mi ara mi wiya ɗum min noon jinnomi ko soble kañum andani <hesitation> to prix soble yarate wiima a min de mbiɗa jogui soble komi jeeyowo mbiya ɗum yeeyam sobleɗe mbima kaldon mbiya ɗum min noon mbiɗa wawi hen mbiɗa wawi hedde ujunere jomum wiima ala ujunere e temedde ɗiɗi kayi mbiya ɗum non ko ujunere mbawmi eyyi bisimilla so tawi ɗin gana mbawɗa wadde addu mi yeyma mbiya joomum noon eyyi joni a tottat kam sobleɗe mi yaaha ɗo e janggo so Allah haaji mi addanma kalisma aɗa andi ko kelliɗo ɗum wiyete hellade kanko o jaaɓini <hesitation> wirnitandemo o ala kalis ko soodi juula o e hoore hoolakimo tottudemo halis o nawa jeere kanko o yiiɗa yettinoyde juula o e codowo o nden ko jeeyowo o daña ko ɓuuri ko woone wadde waddude ko kanko wadde ko jeeyowo jeynoko o mefta hen ko ganduɗa koɗo ni ɗum goɗɗo o jeyno on ko neɗɗo mo ganduɗa yimɓe foof ne pooti habde e feere makko eɓe pooti hande e golle makko nde tawno golle makko ɗe goona golle pewɗe ala golleɗe moƴƴani on o wodɗorina e mo ganduɗa oɗo ni yimɓe gadda bagage uji muɗumen tawa ɗumen e jeere mbiya ɗum <hesitation> hayno jogui ko carnet jogui ko place jogui ko bascule adda joƴƴina wimma min de min jeeyi oɗo place kañum sodani waɗani gadda soble ma ɗe gaasɗa gadda joƴƴina e place makko mbiyamo wadde yeyanam sobleɗe so tawi neɗɗo ari ne sooda <clears throat> so yeeyi ɗum sobleɗe taw ko yeeyi ɗum ko wona ɗum o yooɓatma so tawi omo yoobma te kon haldunoɓe sac foof mo jeeyanɗami tawde jeere nde ne joogui lawol wiima sac foof mo jeyɗa aɗa jogui hen capanɗe jooyi walla aɗa jogui capanɗe naayi walla aɗa jogui hen capan tati o yeeya sobleɗe prix so tawi a ari o taaƴa e prix o o usta ɗum lees jooɓamo kadi ko kaldunoɗon ko ɗum ɗo foof wona wona coxeur agal ko tuand yagal wiyete oɗo wona coxeur ko truand wiite oɗo yimɓe foof ne pooti ɗum wadde dénoncé yimɓe foof ne pooti ɗum haalde yimɓe foof ne pooti andudemo ganda ligguey makko ganda no liggorto yimɓe mbawa habde e ngal ɗon gollal so tawi jeere waɗama wiyama kilo jarata ko capan tati so tawi mi addi soblam mbeɗa peesa somi peesi poids mo dañmi o woto jippin hen hayadara kiloji nogas peesmi somi ari yooɓam kilo jaam nogas ko <hesitation> jeyɗa hen ko ƴetta ko jeyɗa hen ko ƴetta arsugue ma o ko ɗum ɗon woni arsugue ma ko ɗum jeeyɗa min jaaɗo guese waɗi frais jaam waɗi tamperam waɗi foof am yooɓi asoɓe yooɓi sakuji yooɓi rudoɓe yooɓe fofoof rondi addi ha tawma e place ma joƴƴini e saara ma wiima da yeeyanam min kay andi ko banɗanmami ko a wawa dañje ko ɓuuri ɗum hewde fayida wadde ko ɗum annene poɗɗa wadde feere kono woto yimɓeɓe cikku ɓen ɗon waɗoɓe ngal ɗon caysayagal ko kañumen gooni coxeur aji ala ɓen goona coxeur aji ɓen ko truand ji kaal ɗo neɗɗo yo goto e mabɓe yo haaltu ko waɗata ko yimɓe foof mbawa rentademo yimɓe foof mbawa dogdemo nawa to ganduɗa ɓeeɗo ni so tawi wiimam sac so jaari ujunere so tawi a ari yoɓatma ko ujunere ƴetta hen ko jeeyi ka totta ko heddi ko tottuma ko arsugue maɗa ko ɗum addanta ɗum barkinde ko ɗum addanta ɗum yeñde ko addanta ɗum yajde ɗum noon mbiɗen kala mo ganduɗa ne yiiɗi addude ballal muɗum e yewtere nde waɗata ko 88 628 00 01 capanɗe jetetati e jeetati temedde jeegom e nogas e jeetati waɗa ɓolum laabi tati waɗa gotel ko ɗon o naatata o adda ballal makko e yewtere nde ɗum noon mbiyen musidɗo o yo ɓamtan en sawti o haade musiɓɓeɓe yettade ɓoggol ngol

ceerno Djiby golle ma jooɗi peewi a waɗi golle mbaɗɗe fayida en jettimo en jarnimomo en jetti dendagal ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni ina nodda en e noddirguel men gaam yidde wadde hen ballal muɗumen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 ɗum noon en jetti dendagal hettotoɓe menne oɗo saaha e nokkuji certuɗi ko wayno musidɗo men Sambatourou Ba e galle muɗum Faty Alisseyni en e dendagal galle o kamɓe kala en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe ko wayno musidɗo men Atoumane Mamadou Lellé e galle muɗum kamɓe kala en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe e dendagal Fonde Thilal naaɓe kamɓe kala en calminiɓe en jurimoɓe en jettiɓe no fewi no fewi no fewi e kettogol mabɓe nonne kayne musidɗo meɗen Atoumane Ly toonto wuuro meɗen Tessem ceerno Bayal Sy e galle muɗum en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe tanam Unkal Baba a salminama a juurama a yettama en calmini dendagal Tessem naaɓe en mbiɓe kamɓe kala yo jaam hiire mabɓe noone kayne musidɗo men Amadou Abdourahmane Pam e galle muɗum Seydou Dia e galle mum kamɓe kala en mbi yo jaam hiire mabɓe nde tawno eɗen gandi so oɗo saaha heedi hakkillaji mabɓe ene mawni e kettogol radio ngo ɗum noon en jettiɓe kamɓe kala ɗum noon no mbiɗen ni musibɓeɓe so tawi ɓe jiiɗi addude ballal mabɓe ne wawi taw ko mataw woon caɗele gonɗe e lawol ngol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 ɗum noon mbiɗen ni en nani ko musibɓeɓe kaali ko yimɓeɓe yooɓe tinno ɓe gacca sobeleɗe ɓenda ɓe gacca sobleɗe beela ma ko yiiɗa daañede hen ko beela ma daañe hen neɗɗo kala ko woni arsugue ma ko so tawi a diwima a sorima a waɗi ko poɗɗa wadde foof ko arsugue ma o tan dañata a wawa nawde ko wona ko jeyɗa ko ɗum noon jeyɗa ko ko ɗum tan nawata ɗum noon so tawi <hesitation> neɗɗo faami ɗum ne footi wattude hakkille e hoore muɗum ne footi joogade fayida e wawde rentade wadde ko ganduɗa ko ɗo ni ne addana ɗum tardude e ngal ɗon neete gollal walla dañje ngal ɗon neete e gueɗal ɗum noon no mbiɗen ni joni en mbiyat yimɓeɓe yooɓe tinno kamɓe ɓe ganduɗa ɓe laabi wonde coxeur aji yooɓe gandu bisimillama musidɗo
salamu aleykum
wa aleykumu salam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
bisimilla
<hesitation> jaam hiiri toon
jaam tan hol musidɗo
hamdulillahi ko mawɗum o ko Idy Diop
Idy
Idy Diop
Idy Diop
eyyi
bisimilla ma Idy
eyyi min calminima min jurimama
alahamdulillalhi
men bayrimama heeɗade
noon tigui en mbasno wonde ɗo
hamdulillahi
noon tigui
eyyi a ñaganama Allah balɗe judɗe e battane moƴƴe
amine ya rabbal alamina
yo Allah selline e ko batta ko
amine amine amine amine
ko joue :fea wata ko kadi nafata ko leeñol ngol tan e kadine mbasiytoɗen leeñol ngol tan kala keɗotoɗo <smacks lips> kadi ngol ɗum * ɗum woni nafoore mumen nde tawno tawi a wiima ya muuñ <smacks lips> ha daaña nafoore <smacks lips> ko an wallate
wallahi
wona wona kooye moon balloton balloton ko kamɓe <smacks lips> hay sinno tawi onoon hen <smacks lips> gadotako yiide nafoore nde nden noon yooɓe tinno ɓe ballodira e moɗon e etade famde <smacks lips> kadi ɓe nangto e ko kalton ko
noon tigui
ko ɗum yaadi tigui rigui nafoore mabɓe <smacks lips> nden mi salminima mi juurimama naaɓe kadi ene calmina moon ne juuromon
min beltanima wa aleykumu salam wa rahmatullah o ko musidɗo men Idy Diop <coughs> en calminimo en calmini dendagal Mauritanie naaɓe en dewni ɗum e junggo makko en mbiɓe kamɓe kala yo jaam hiire mabɓe bisimillama musidɗo alo alo alo alo musidɗo o mataw o ala radio o tinani ko jettiɗo en ɗaɓɓirimo yafuya so tawi ko banggue men enen jaafima banggue meɗen en ɗaɓɓirimo kankone yo yaafo en so tawi caɗele ɗe koto meɗen gummori ɗum noon so wawino artude gaam o adda balal makko tigui rigui e yetere nde ma en paman ɗum tigui rigui no mbiɗen ni en jetti musidɗo men Idy Diop e dendagal Mauritanie naaɓe kamɓe kala en dewni salminali men e juuɗe makko o gaam wiide saaha foof nde o naati e radio o nde ɗo yewtere e jewte keddiɗe ɗe foof enen teski kanko ko neɗɗo mbaɗɗo fayida ganduɗo kadi